hayssa nuni be7ashommikko xeelashe diizo azibikko isiu ta giddoni nadala maayidan maca asati maarara eqqizanne iza sintanka aawoti woga maayo maay7di tuura oyqiza yeetis

hayssanne dumma dumma melara diissa woykko dungusa mayda macenne attuma nayti yuushon asi coori eqqisaga giddon durishenne woykko uppidi diisa nayti hayssan betti she detessikko

hayssa nunni be'ashe diiza nam7o addeti doosana izapekka issi adde manaxilo wetidi qooren pooxa xaaxanne kareta koote magi ha sinni haasayshi diissa bitanii nuus hayssan qoncidi bbeetes

hayssa nuni be ishe woykko xeellishe diiza cora asi issippe urtizi dumma dumma merara diiza maay7o maay7idas kushe baqqana hadishe deetees asi giikko sinta madireken liida uray haasayido haasaya issippe ekkishe deette

hayssa nuussi beettiza keti keehi lo7iza hoykko tana beishi malaliza kiittakko ekka pooqe balatishinne izaappe guye baggarata mitti keehi darid dees

hayssa nuni biishe woykko xeelishe cora asi isi san uttizi mittizii izafekka issi aaya hayssan uttizaari matan issi gottanaya yaada biirenne qass waraqata oyqqaza uttizar beettawus

Issi ahu keetta giddon dubmadumma berara woykko isi bootta shuurabe bolla gistiye diso maayo naydanne qobe qobida asi haysson kushen bandara oykkidi dees

hayssa nuni beyshe diiza issi naya huphe pacarayssa essada bica issi koote maayada quma maala gizaarisi issi adde katta gujjir diisage hayssa nuussi qoncidi bettiza yookko

Hayssanni issi aho dembal cora awachinni qassi mehe himmeme mehe beittis iza minirakka mitti maara ogidaage hayssan beytisho beyttis iza qoncisida misidaha misi gekko.

Hayssa nuni be'ashshe waykko xeellashe diizay aazi giikko aayatikka keehi lo'iza wogga maayo ma'idi aawatikka keehi lo'iza wogga maayo ma'idi sintan guupishinne woyykko duriishshe diizay ha msiley qoncisees

Hayssa nuni be ishe woykko xeelishe issi imatti ogeda biishinne iza biiti diisa asi cori ekidi sarotishinne ubaytish diiza hamiside muussi qonciseesikko

hayssanani be ishe weekko seelishe diizaa guttanne jitabeekko gastasi hayssana kohaase kaasa beishinne oga maayo maayri adira oqida issi addekka iza gidduniqqizaare bettisiko

hayssani ziketa kareni cuuha nayti waga maayo maayde iisipe eqizaabeti biittishe doosana izikka lungoza y maayde keehi paydon corakko

Hayssanunni beeshe wikko xeelishe beettiza issi ke lo7izs sohoyi beetteesi hayssanikka hombararanne darbisada asi baynnasa giimi uttidage beettis iza miyinka mittikka hayssanu xeellishe beettishe dettes.

hayssani isi aaho demban dumma dumma sohonn asi utizay bettis iza sintanka heedzdzu aaxi ma aawati buoga maayo maayni kushen duura oyki zaagetinuusi hayssan beettishe woykko be'iahe deettes

Hayssani dumma dumma woga qoncisiya maay'o maamida asati wykko keehi cimmi daawiti sintara dureshinne izappe guyera diira aayti kushe ba qishe deettes hayssan bettishe deettes

hayssa nuni be ishe weykko xeelishe izappegu7e baggara maata keeti diizanne iza yuushonka uuttine mitti diiza izikka paydon heeza gidiza wolaga nayti kushentoora oyqidi woga maayo maaybeettes

hayssa nunni be'ishe weekko xeellishe diizay aazelikko cora asay mitta garsan uttizanne qasse heedzdzu nayti ogi bollan diiza ogedoona qalameti diizey beettis ha qalamekka wootta

hayssan nuussi gammo zuuni giddon beittida qucca wurada giddon cora asi sindana kaaleti liizaage beettees izikka hayssan hokkidi ommora bolla xaafi she diiza qoncisi muussi hamiside yooti sheweykko bessi shedeetis

hayssa neeni beyishe waykko xeelishe issi keehi lo7iza keettiya isi doqu giida dereppe garsa giddon dawusu izi miyenikka dumma dumma mittinne qasseka bollara maaburate shuubey biizaage beettishe deettes hayssa nenne

Hayssa nuni beishe woykko xedishinusi beettizay aazibikko hissi keetti keexechi wodezaaga ooso duomisanas giizi mitamisha woykko kisisi murta beyana siyida curasi hayssan ciisha oyqqisi wee

hayssani issi keettane cora asi sibsabawaykko shiiqo siiqi uttisikko izapfeka guyera cora oyde coodishin sintaneza issi oyden loqiza ciishi kadeesi isa miyanida soofenka asi baakko

hayssa nuni be ishe woykko xeelishe diiza asati keehi hoka woykko orde diizanne iza miiyen gaqaara diiza issi bitane isshi wogga qoppe mookiza iza miiyen kakobi geredes

issi sohonni cora asi issipe shiqidi uttizay beettes iza giddonka issi adde eqqi denlidi asa yaaha xeellishe deettes sintaliza issi indoy manaxire wottasu

Hayssanne issi keettan a hoso hon cora macanne attuma nayti issi mala shurabe maay7idi maarara goykko yafara naagidi eqqida iza izappe guyerakkaqassi maaburate poo7i diizaage hayssa beettees

Haysssa miyi beishe woykko xeeleshe bettise aziykko issi besani uttiza asidissikko iza pisintaara diiza ichi miijeriya huged bode hiddera qooreo kareta gere achchawuti sharbetowos.

Issi keehi lo7iza sohon wiikko aaho sohun damma dumma soho penyida asi ottidi imettiza maxaafa namabishe deettis izaapeka sintara deeda issi misheriya coo eelishe deettis.

hayssa nuni beyshe woykko xeelishenusi beettiza asi maalara eqqiza da gammo derewoga qoncisa maayo maayizanne iza sintan issi adde eqqidi itara soroteti idees

Hayssan tani ba'ashe woykko xeellashe diizay azirikko issi dunkane woykko botta maayo gidon cora asi uttizi haasayishe diizay beittis iza sindaga diiza darabeezan haatti haallandedadee.

haysani issi aahonne keehi adussa gidida sohoni coras issippe uttidi haasayishe deettes izafe giddo diida xarabizana haatti haale daaranne ciishara ubbas dagga uttisi deessikko

haysani issi sohon dam7o nelaga nayti issi mala maayo maaydi izas biye diiza issi addekka kushen issilo iza miisha oykkidi issi indiiyu imishe diiza qol7is

hayssan uttiza issi adde kushen qalabate aattizi qasseka duonan mayke wottidi mumbara bolla uttizanne haasayidi diisaba tani cuugaza xeella shetaas masakis

Hayssani dumma dumma sohon ootti didiza kawo keetha asati issipe eqqisanne qasseka issi addey sintan eqqizi izassi yooti didiisa ga qoncisi bessida misideekko

hayssani issi dhoqqa dereppe ziqa biiza keetti keehi lo'izi beetes iza giddorakka nam'appe giddora biza ogeekka aaho oogey dees iza bollara issi adde yaagishin ishi baajati ha yidinizaagey beetes

habisanoni be ishinusi dumma dumma qommo so gido miishati maalara beettishe deetteesii izafekka namu7a gidi daayeti masofenne sampay beettishin tama7e tana go7etchonne katta ka tana go7ettu miish dessie

Hayssa nunni be ishe woykko xeelishe nuusi beettizay azugike isikeetas ziqqara isipenge dishin izaafe bollara maskooti dizaabane issi nayya ha xeelishe qoore kessa beettishe deus

hayssa nunni beeshe weekko zeelishe nuuthi beettize katti keehi lo7ees izikka buddeni des ofiledes pilides santides ashoy dees izanne hayssan cori beettize dees

hayssan tani be isheweekko xeellishe taasi beettizay azinikko issi sohon keehi kuma uttida dumma dumma gitanne guutta qasse cimanne nelaga asi hayssan keehi coretidi beettizay dees

Hayssa noothi beetizay azibikko isi morayta kiitti beetis iza sintan ka cishi dis zayu shunka qas dirsi ba7asii aazibi zaybekko asa cuuri eqqizaagan mutti beete.

hayssa nuni beeshe diize si katame keehi aho katamakko iza giddonka diiza mitayinne dumma dumma keetti keeyushinne bajaje uraya biishe beettis hayssa nuuss

Hayssa nuni be ishe woykko xeellishe diiza sohoy keehi lo,iza sohokko izikka ti shooti xeelle wode gidduy poo,inna izafe dendizaga keehi miyashishinne asi giddo gelidi beettenna hayssay qonci beette.

Hayssa nonni be ishe weekko xeelishe diiza keehi daro gode gan7ida kiitti giisi iza pendenda xaafetti daawe topphe giddon diido miniwole toke bayze tibizo keeta giizi malati didizana sille dies.

hayssa nunni beyshe weykko xeellishu muuthi beettizay azaziyo giikko dumma dumma woga maayo bayzecho sohon cora asi maayo shammishenne bayzishe diizaa hamisire nuuss qoncis yootes

hayssa nuuni de ishe noossi xuufe bolla diizay ar jii giizi beettisi izikka aryidegge erisirch geetettishinne jigidoyqas geetti geetettizi amarattu moykko indimizaton doona nababeti fides

Hayssa nunni biishi woykko xeedeshe diisay azegikko nam7uciti hayssa diisii iza giddonka qasse ayxi di zagikko jimma yubersitiya qonxisi deykko hayssa diishin isi komputeren diisa sayber kilofigete tidaykka gounci des.

hayssa nuussi bettizay aazi giikko dumma dumma yufoti doossona izikka nam'u attuma asatinne issi maca beettos izakka taani cooga xelishen muuslume masatawus

Daro wode nomitenne mata wode dooroy polotisikko izikka gimboote milaatamanne moydana hayssa yossi be ishe medile naatame laytte woykko gallasa attizoura bessi ishe deettes

hayssa nuni bayshe weykko seellishe beykkiza azegikko dumma dumma meti maciniya attuni melag deessizaykka qasse issi gaasta bitaneekka mobaale oykqidi ha seelishinne isa meme cufi deessikko

Ha'in woodiyan wode ehiddo yalaga naytikka duccima asekka dumma dumma ugettanne wekku biido demmana go7ida sooshal miidappe hissoy yuti figititi raagi haysan boottanne zo7onne kadhettan saafeti beette

Hayssa mouni beeshe worikko keelishe luusi beettiza miside gonda nam7u asati tabaadi wursidi ajjatisa beetes izikka maydo gabaane nam7u balara ti za gitishenneizi.

Hayssani nuusi beettiza nam7u addeti doosan issi adde ayfin malalside wootidi malalside kushin oyqidi beettees izappe miyeera diisage assi ha deelleesi iza huphekka ayfenne baynna bo7akko

hayssa nuni be'eshe woykko xeelishe nussi beettizay aze gikko wode ehido issi ha'i wode dumma dumma teknoloje murota gidizay bettishenne izikka haytan woottise agyibkko po'ishe deetes

hayssa nunni be'ishe woykko xeelishe bettizay aaze gikko heedzdzu asati maarara ekkizanne iza sindanka issi doktoriya abie ayyene topphe kawotetta kaaleti diizaage uttidi xaafish dees

Hayssa noossi bileshe woykko xeelishe diisay phaazigiikko dumma dumma wolaqata bolla keetetti di diisa keetta kessidi dumma dumma asasi biran immana yaagidi eriso odidi diizay qoncis

issi keehi aaho sohoni dumma dumma merara giisa may7o maay7ida asi ekkisi tooppe bayndere kiishi yeddhishenne co7o gixeeli diidiza asikko paydoon keehi coara gidiza hayssan beshidee

Hayssa nuni be'eshe weykko xeellishe muussi beettiza aaziwykko issi makine miyen eqqizanne makina bollakka issi addides iza miyen maabirate mooreti daaga giissishe diisa nam7u nayti dees.

Hayssa nuni beeshe woykko xelishenusi meekizay azzu giikko saloy beettes dhoku giida derey beettees oge bero diinidi disaagi beettees oge douna diiza shuchcha qalame bootta tiiti utti zooge hayssan qonci beettees

Hayssa nunne ge ishimbeykko xeelishe diissa izibikko nam'u baggara diiza ucora asaketi beetis iza bollarakka buiza maaburata shimweykka deessikko iza fegdora issi miizi.

Hayssa noni be isheowekko xefilshe diize azegeekko si sohoni maabarate shugooy issoysu hara saaxeti uttizadi si sohoppe hara soho pi didiiza keehi jooratti uttizay beetes.

Issi aho keetta giddoni cora asi yaanni hanne hemetishe diizaage beetteesi hayssanka tani tishsho ta beettishe biikko xeellishe beettizay azi giikko issi dirjite hayssi milatishe beettees muussi.

hayssan nuuni be7ishe woykko xeelishe diza nam7u nayti bettosana izikka tukke keettan uttidashin haatta uyidi sinttan burcuqo woottizanne issi addey silke haasa7ishe dees.

hayssa nuni be7ashe weykko xeellashe diizay azi diikko tamare nayti weykko yalaga nayti oge duunan oyde ekkidi issife shi ulti haasayshenne tukke minshe diizay hayssa nuusi qoncibeti shedeti

hayssani nam7u asati dumma dumma bayo baayidi macinne attumi duunanne shide waske wuottizanne izapfe guyera diizdzayka qassi abisiniya bankiya giitetti abaaretonne ingezato duunara xaafit utides

Hayssa nuussi beettida misile bolaa diisay azagikko issi urse miido keeti dees iza karenekka baajasenne isi xarabesi diisay hayssa nuuse ojishi betti shedete sikko

hayssani issi maara oykidi keehi metoooti zaagiti utti zaageti geettosuna iza sintaamikka qassi haatti hoykko dhiilleralne qasseka jarkane bicaara zayte immanasi giigisi utti zeuri hayssabetees

Hayssa nunne be7ili diishe issi paydon keehi cora gitisanne maara diissa ka taketi beetteesii iza giddo gedidi woykko dalana biidi diisa issi addekka oge bolla diishage hayssa nuussi qunci beettees.

hayssa nuni be7ishe weykko xeelishe diizanayti dumma dumma ubbutere sohoon weykko komputere bissido sohoon komputerefe qannayizi weykko nababi diizanayti beettes iza sintanka haatti aylante adishe detes

Hayssane kareta polsetu maay'o maayida asi ishife udtizi haasawi heodeykko tobishe deettes izafe go'era diiza beekka bomboranga asi baynna hunikko mena. deeza momborikka haysaggis

hayssa nuni be7asho weykko qallashe dise azibikko isi unu7u ogen cora asi beittis izaafe guyerakka isi foolisi mucaara biisha weykko isaara kantanas hamatishe dawus

hayssan nuni beeshe muussi beettiza keettay keehi gal7iza woykko gam7ida keettaka iza miyenkka miti miyera diizaagekka nuni ti shote xeedisho wode mili uttizamettay hayssan taassi beetti shebetis

hayssa nunni biishe woykko xeelishe diisay aazas giikko dumma dumma maay7o maayda ash hiss aaho demma dizanne badareken diiza asa booto dentidi ba mobaale oykkidi sooqu wooththidasi hayssan beeta

Hayssa nuni beeshe woykko xeellishi nuussi beettize aazioyikko keehi xuqu giida birathanni keetta keexidi diisanne ha birata bollakka qasi nam7a asi birata yaanne haanne yegi diissay hayssan beettees

Hayssan nuuni be7ishe woykko xeellishe diiza katamey qamma pooto denddishe deettes;ha katamaykka keehi lo7es;ayssi giikko mabraate poo7o immishin diza pooqe keehi lo7es.

hayssa nuusi beettiza issi aaho keetti beettees izikka nunni lo7eti deelishe adussanne aaho gizoappe dendiza gaani kawo woykko ooso keeta gidisi eretennan akena giissi qoppishe deettes

hayssa nuni be ishe weekko xeelishe diizay aazi beekko kaame zoone giddon beettida isi sohonni kaame giddoppe ya baggada diishe bakiniho geelishe diiza qoncisi bessees hamisilley

Issi tamari nayti isipe tamarishinne ootizi tamarsi diiza astamare esqishe diiza bettisi izikka noyti tamaridi mitiza paache kantanasi hayssan mootiti shooti deedishe wekko kaallishe dete

Hayssanne issi keeththa giddon heedzdzo asi beettees izaappeka nam7ati manaxire wottidi issi bitaneye sintara diizaage sufemaay7idi kushe taati asa odi didisa woykko haasayi didizawa ta hayssan be'ays.

hayssa nuni beeshe nuussi beettiza issi pooqe keetti dees izafe giddorakka nam7u meykko heedzdzu mittinne iza felera diiza ogeera issi kareta makina biishenlees

hayssani issi illoy maadarke bolla eqqada ha teelli shidos izakka lo7estinoni tiishoti xeelli wede keehe ortikko huphekka sintara du7u yeddizaara ha na7u kushekka issi bolla xaaqa haasaye diissar dheettoos

hayssa nunne iqqi beeshe woykko xeeleshe nuosi ishi ha hosa beettiza pooqe hayssa ga beetti shideettis izapfe guyera diiza maatay monichizikko iza bollakka bollara maabarate shuge biizaage nussi beetti shideti

hayssan de isa hissikeeti keehi manales azigikko ipooqhe hizirikka keexhetti ookeeta hanutaweekko qomman keehi lo7hes iza miyenka coramafin hamatishenne sintara ageedis

hayssanni yuusi beettiza issi kuwa giddomeykko keetta giddon daro wode tookkowhasse biyanasi ka7idi biisa geeta be iyanayti hayssa uthidi beishe woykko xeellishe daropeo bittitis iza sintanka dirsi deessikko

Hayssanni keehi cora asi hisisadees izikka keetti nuuni eishinsi keehi ooratti uttida keettaka izikka taaleti sholta de ishe kare biitta liiza keettataas masaes

Hayssa nuuni beeshe woykko deqishe luu sebettiza issi waka pooqiketidees iza muyegga toope bandira obessatiza issi lee7e du7e semidi diissaage beitti shedettes.

Hayssa ni issi aaho suhoni cora asi eqqidi beeshinne xeelishe diisay azibikko issi adde nay giddon eqqidi asa kushe xuquwooti bessishenne asas yootishe diisanay hayssa qonci bettesiko.

Hayssa nuni beyishe woykko xeellishe diizay azzegikko nam'u baggara ciishi bootta madaeke bolla diizanne izakka yaanne hane oykkida issi shube beettees iza qanxi galan asi heedzu asi qandishe hayssa beete.

hayssa nuni beya shuuwekko xeellashe diizo azigikko issi baggara keetti maarara gishenne isshi baggara qasse mitti wekko zaafe maarara diishe giddora oge biizanne iza udinka makinides

hayssa nuni besheweekko xeelishe diisay azay giikko panxanayti oge miyeni motore bolla diizale qasseka issi maara oyqidi yidamakini hayssa nuusi qonci beettishe deettes

haisemooni beeshe weekko zeelehe diissa xon naytin issimi ta gituwan eqqesey doosanakka izikka na unayti sufe maydi issiyade kusheppe wursa tayfe ekkifirete

Hayssa nuni beeshe woykko seelishe daro asi issi keetta giddo beettesi izikka paydonkehi cora gidida macanayti bantasi geeshshateta naaganas go7etiyo issi moodese giizo dumma dumma hayssa oyqi beetti shideti

hayssa nunni beeshe woykko xeelishe beettiza issi miish hospitaalen asa naydusi geeshsha carko immanasi hoykko as modhida ogeni carkoy gudduda ogeetusi immanassi go7ida miish hayssa beette

hayssa nuussi beeshi woykko xeelishe diiza issi aaho sohoni madirake bolla isi yalaga nay supe maay7di kushenka makropoona oykkisinne iza sintanka paayo coragiza makrapooni diishi woykko haasay shi deetis

Hayssanni sinta baggara issi mana maay7o maay7ida asi uttisa ya baggara ka qasi nayti eqqizanne weera diiza issi aaya mixa qudduse nababishennne qasse manasxire atizeessa beettoos.

Hayssa nuni be ishe wonkko xeelishe diisay aze giikko cora macanaytinne issi polise suuta immishe deettis izikka suuta imarassi maaddiza inda bolla ichiza geettis

hayssa nunni be ishi weykko xeelishinoosi beettiza issi qorqoro keetti keehi mooletiweykko gal7isikko iza fe gueerakka zaafe bietti shin isa sintanka usupunkilo giddo hakime keta giizeeda

hayssa nuni be'ishe biitize azedeekko issi yfiya haakimi issi bitaniya ayfiya kawonas xeelishe wonkko be ishe diisa nuu si qontissi besseeshikko

hayssa ninni be ishe weykko xeelishe diissa asi kushe saasidi eqqizosona iza minnikka isiinda bootta shurabe maayada kushen saara yoottada mupu guye qachada eqizara izardisara bettowuso

Hayssa nuni bieshe woykko seelishe diiza issi yela ganay biiro uttizikko izikka maranxire wottidi iza sintanikka qass wanci i wooso lo'o oottido waass wurseta imetti zaage asinta beettes.

hayssa no ni be7ashshe woykko xeelashe diisa nam7o cima asati beettosona izikka iita bolla udtizi nam7ayssippe haasayeshi issindo duuna qachaza woykko qoere sharbe yeggiza beettaws

Hayssa nuudi biishe woekko xeelishe issi indo hayssa uttizaara beettaws izi sintanka wogga kaleta kobidere diishe bettesi izakka hayttan hoykko huphen abha kowototizaara beettishe deete

Hayssa munni beshinu ssi beetiza issi mishiriya keehi no' izakka adusa huphphe duge yettada issi kushe pude ekkizanne qass amayido mayomerikka zo'okko.

hayssa nuu si beettiza miside bolla nam7u addeti ha xeelishenne miici shideetis; issi adda keehi arsa geesaage kare biitta asa iza sintanka simenne moobaale dees.

hayssanne issi adde nuussi beettes izikka qoorin afa naawikko booda yeggidi boottameya diizaaga issi soho eggidi pude malatishe woykko girkida meeda sille bessi she dizaage qonce

Hayssa noni be ishe wekko xeelishe diizay aazeegikko issi keetta giddon maabatiwin asa ubixuman utizanne daabo sintan wootidi maana si gidi naagidi diiza paydon cora gidida asi hayssan deessikko.

Hayssan beettizay aaze giikko heedzdzu asati hayssa qi beetu suna izikka mita giddunishin nam7u nayti woykko bitaneti isse naysi weyto immeni diisageeti hayssan qonji beetti sfhilleti.

hayssa nunni be ishefekko xelishe dizay aaseydikko siberonge phetidigida keetta pingeni kartoonenne dumma dummami shifeekko maawenne maara manka oyqqizafe hayssan beetti shedeete

hayssa nunni be ishe woykko xelishe beni wodde asay mehe hayssan qachanassi go7etizo zazalo giidenne qasseka mita issu ha bolla wottizo hayssan mitafe meretida dumma dumma sohoti diishe deettes

Hayssa nunni bi7ishe weykko xeelishe nuu si beettiza saro melara diiza maayi maayida atti issi puute tokkishinne tokki makidi biitta iza balla zaari shidizaade hayssa nuu si qoncidi betisikko

hayssa ninni beeshe woykko seellishe digizay azigikko isi keetta giddoy lo7iza qurqurun dumma dumma meradiizaagan gordetti uttisikko izapfe kare baggara qasi makini maara oyqqidi biidi

hayssa nuunessi beettiza misili putooy qame denniza ko ayssi giikko yuushe umule xuni zalli asseka keetta giddu maawurate woykko poo7o iminidizabay woyssa diish ha kiti luussi beettis

Hayssanni issi sohoane iri bukkizagan de7oy dumma dumma sofoppe yiidi bulqo haatta efishenne ollan shuchcha kuntezabeettes iza miiyenka cililo mati hayssan dishendeeta.

Haysani issi melay diizo oykko issi melay diizso dumma dumma qottara wodi ehido maabaraten woykko elektroonke miisha gidizay hayssa de eesi izikka diido keetta yuushoy qorqodon dirsa deessikko

hayssane dumma dumma dabepeyida woga maayo mayda asi haakimemeekko ospitaale izi iisiaawi hargidaaga ishi doktooriya xeeli she meekko maramereshe hideettiis

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe nuussi beettiza issi keetti gaammosoone giddon beettida sohokko izapengenka corana laga nayti issi mala maayo maaydi ha xeellishe deettes

hayssa nunni be7ishe woykko xeellishe cora asi issi puute giddo gade geli eqqizanne cora qommo puute issippe kehi diccida ha puutekka ciisha lo7izaaga maasatishe deettes.

hayssan nuni be7ishe woykko xeellishe diizay aaze giikko issi biiron woykko ooso keettan nam7u nayti issi mala maayo maaydi koputere xeellishinne iza sintanka shaash saanera diizagee hayssan beettis

hayssa nunni ni ishe wikko xeelishe biizay azibikko coratinu hishi bessane shiici urtizanne iza sintanka haatti sintara lueti goggishinne izafe nuyeera qasse muefidi dizay qonci beette

hayssa nuusi beettiza keettay keehi do7ees izikka pooqe keettakko idizi qorqoro keetta gidishin qoroqoroykka maatama mera muykko zo7o gizizi merara diissikko

Hayssa nuni be ishe weyekko xeelishe beettizay aze diikko issi keetta kareni mitiyo sintada kaaletidi diiza kaw oosanchati keehi cora gididi biishin sintada diza issi aawa issi asi saroti shidee.

hayssa nUni bei7ishe woyekko xeelishe diiza issi adde suufe maay7idi oro wottidi kushe xaazi uttizayi beettees iza sintanka tukkenne haatta Uiyanas nam7u sinne uttizaaginne qas waraqati woykko mastoshides

Hayssani heera gishotetta naaganasi goykko gade bookkanaassi issi malamaayo maay7ida gita gaasta asi akappa oykkidi gade eqqi zaageeti hayssan diizaageti muussi beettosona.

hayssa nuunni ba7ide giizoy aaze gikko dumma dumma goyino keetta wogga yuushon guye baggara diizanne iza yuushonka qass mitti maati bessida izapfe sintala issi poolisay eqqida haa xeellishe diisaydeettes

hayssani issi kiittan cora assi issife uttidi miishenne uyishe beetes issi indoo guyera uttizaara keehi orde izakka gixizo gurdey salo melanne issi sintan haatti haydandeera sa'an biishe beetes

Hayssa diizaa keettay tane deeli shetaashi issi oso keetta malatis ayssi giikko keehi lo7ize ottizanne ogide maarar maara diizay hayssa nuussi qoncidi beettishe nuuni deettes

Hayssa nunne be7ishe woykko xeeli shenuussi bettizakeetti beni wode diza maatakeetta iza giddo geli dibida corasikka woga maaywoykko dummuza mayda iza karenka maaki dees

Hayssa nuuni be'ishe woykko xeelishe diza nam7u asati issi bitane sufe mayidi kushe xoqu otti denttidi qaala geelishenne issi adde gawane maayidi nababishe woykko qaala gelissishe deettes.

hayssa nuuni be'isho woykko xeelishe diizaa keetti pirda keettakko iza sintanka issi adde utizaga sintan issi mela gana7i asa gish haasayishe woykko asa duuna haasayiti diisay hayssa nuu sibeei

Hayssaninne beeshe noossi issi asenne beettenna issi berata oyqosoy dizasaara kushe kanche ha kiidi beettes tanitishsha otta xeello wode hasoy qasho keetta malatishe deettes

hayssa nunni beeshe weykko xeelleshe nuus ettizay aasoy gikko isshi wodaqata bolla karetta weykko salo merazizan xaafettida gamma zoone giddon beettida xoqa pirda keetta yo7oy hayssa niusi qoncibe

hayssa nunni be'ishin wioykko xeellishe nuussi diiza azibikko issi kitane cola asi issife ekkidi kushe bakkishinne iza sintanka issi bitane bullukko mayidi mupenka qobo woti dees

issi keettani asi baynnasan dumma dumma oyde giigizanne dhassika maabaratekka eetibi diiza so hoy beettis haysi taanen yoyta ti shioota xeelle wode sinta baggara dam7ubadidi ziqa bettishe deettis

Hayssa nuu si isikeeti beettis iza bollakka amarato doonaranne ingilizatto doonara qaabetu utizay beettes izikka defiti minister giizi nam7a doonan xaabet utizay hayssan qonci beettees

hayssan nuni be'ashe woykko xeelashe diizoy aasya giikko dam7u attumasi hayssan deesii izikka issi yelagay issi cema aawasi woyto immishenne aawikka qoborotidi haati shiyooti dillishe deettees

Hayssa nuni le7ash woykko eelashe diizo issi adde naay yelagakko izikka huupheni dungusa weykko wuga qobe qobezannay asikka issi maqala mayni izafe guyera mitti diish kaasayshe dis

Hayssa nuni be ishe nuussi beettizay azinikko nuite toopphe kartako iza bollaka dumma dumma nayti woykko naytu mishile oyde bolla uttizaage hayssa nuussi qoncili beettishe izikka issu isuara haasayishi deettis.

haysse nuni be isho wiikko xillishe diizayaaze giikko isiye keetta giddon coraassi isife uttizay beettis izapfe siddara nam7u pooliseti keehi wordi zaagiti uttidi mombara bolla zempi saafishi deettis.

hayssa nuni be ishe woykko xeelishe diizay aasidiikko cora asay issife dennidi dere bolla kiidi mita midhi di dizaynne qasseka issi dene shiiqida buura denti didisa asi hayssan keehi qoowi coorit gidibee

Hayssa nuni bo7ishe woykko xeelishe nuussi beettiza macanne attumasi heera geeshshate ta naagishinne peexa ekkidi oge bolla oge pitishe weykko geeshishe diiza ha mishili nuussi qocisidi mutishe deettis

hayssanoni ba ashsho wiikko xeelashsha giizo shi ooratta makin oge bolla deessi izaa goomikka dootti shenne izaa si sunta baggi ze7o guye boota gidiza makin ogera biishe wiikko laagetishe dizaabeetis

hayssan tani be ashe woykko xeellashe diizoy aazibikko issi makini mooreti kuwa giddon ekkisaage beettees isapfikka sinta baggara diiza miyen woykko yuushu muhi haadhida miti keehi dicci dadekko

Haysan nuni bedishe weykko qelishe diizay azeegiikko ogedoonani bessida dhissi bazzoppekida buuri hayssa beettees iza bollaka makinu diishin hayssanusi qoincidi beettees

haysani issi miitta giddon cora macanne attuma nayti bittosola izikka oge bolla piiqa oyqqidi omi pitishi disenne issi asi piixa pude zaari dhoqoote oyqizay hayssan bettishe detes

Hayssani cora asi ishi heeran diizaage oge kiidi peeqanne akapa oykkidi maci attumi gaasti woykko ciminne yelagi ogi pitishe woykko heera geefeteta naagish diiza si qoncibhete

Hayssa nunni beyi sheweykko xeellishe diizay aazuwe giikko issi makini dumma dumma buura issi bessappe hara bessa efaanas giigi uottizanne izo bollaka nam7u addeti bundara otti zaagiti hayssa meettos.

Hayssa nuussi katama giddon nam7o baggara diiza dirisi beettis izapfe giddora qasse ode doora diiza dumma dumma asha keettappe kidabbura dentizi caanne ekkedi bieti diiza isshi makinee bettis.

hayssanni oke doonan issi bootta makini iqqi zaage beettees iza guyenikka nam7u addeti issi san shiqida booda dentishe woykko makina caanni di di saagiti hayssa nuuss qolciphi beettishe deettees

hayssa nuni beishe weykko zeelishe nuussi beetizayzeygiikko issi komputere woykko maashini bolla issi nam7u kushe diizaage beetes ha kushe urozaakonni issi yaabikka eretebideenna giin kushe kanche beetes

hayssan tani biyashe woykko xeelashe diizoy aazay giikko payda itioophisi keey koshshi dooga asa naydu ubbasi koshshi dooga ubbalayta giddon diza nayti go7ettana koshshi dooga lo7eti dihey qon isi diizay hayssa nakko

Hayssa nuni be'ishe woykko sii'ishshe diizay aze giikko issi mobaale bolla paydan itoophphiya diissaabille beettishinne iza miyen issi cima aayo gollottada issi woraqata kushen oyqidayssara hayssa nuussi beettossona

Haysa nuni bei sheweykko deelishe dize aazirikko telefizine bido bei shi deessi izaka issidi iza sidiza oona hetta qoncisana giidi esgishise giida udduwuy hayssan da kisheweykko betti shi dees.

Hayssa nuni maashe woykko xeellashe diizoy azegikko issi lo'ida woykko ki orde ekkida nai wuyto issi addeppe ekkidi ufayetishinne iza qoommini aara pooto dendi diizay qonce

Hayssa nuni ba ishe woykko xeelishe diizay azigikko isi haatta bollara bootta pari wodi diizay haasimiyees izaataneti shooto dheelise wode kee yashes ayzigikko pari haasimi wodi diizagi sommidos.

Hayssa nuusi beettiza miside bolla isikeeti koyhi hahu sa dees izikka bollara maata keettakko dilakko fididiya issi oomi hayssa beettishe beettis nuusi gonce haaseokko

hayssa nunni be ishe woykko xeelishe diizo as egikko issi sohoni cora asi shiigi uttizay beettes iza sintanka heedzsu asi issi mala maayo maayidi issi sayan uttisi ha xieli dizaageti bettishe dii

Hayssa nunni beeshi hagaliza curas woosa keettadiizaba masatis hayssikka karbitalida curasi isipe eqqidi issinna bazaabannama gish ggoti woosside diisaba taasi dheelishen baasatis.

hayssane nam7u baggara issi baggan nam7u adenne iss baggan heedzdzu indooti uttidi assi bettida utto giddon haasayishen woykko tobishe dizaysi bettessi issitappekka issi ha baggara eqqiza hophphe guussakko.

Hayssa nunni beeshe noossi beettizay azigikko ayssi geetettida issi eqotan heedzu nayti izan untida koosanchakka hayssanka eqqidi noossi betti shidettis

Hayssa ninni be7isho hoykko xeellishe cola asi issife diidoso hoykko issi bazzubekko maathi mitti baydaso maasatees hayssanikka cora macanne attumas yiezi eqqizanne qasseka sinta bandirki biisha maasates.

Issi aaho keetta giddonni cora polise issi mala maayo maayidi maarara uttizaybetees iza sintanikka ishi wokka mitape woosetiza xarabe ziides iza bollakka mastoshinne louke ittes.

Hayshani issi keettan issi yuhoy diizaaga haasayi birshana giizi issi peteta nini issi keettan ottiza asi couri beettis iza sintaniza qarabeesaanekka aaz beettizay giikko haatti haa danderidees

Hayssan uddiza issi polisi haasemmi deelli shenne haasayi shedees izikka qome wottida iza miyen nam7u baggara toophi bayndane tiisikko iza suntikka nigatu geetettida asakko haasi

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe maanara eqqida poolisi dees izakka dumma dummasoppiyida imati kushemi sarotishinne iza xeellishe diissa hamisede nuuss qoncisi bessees

hayssani issi keettan issi adde sintara maadireke bolla ekkidi ba kushenka bootta luuke woykko woraqata woykkidi polise ymaayida adde asi urti zaagara haasayeshe woykko topishe dees

Hayssan hoykko isi keettan cora asi deesi heedzdzu asati polise oykko heedzdzu asati polise maay'o maay'ide qobe sintan mombara bolla oykko xarapeesa bolla wottiza isi hayssan beettishe deettes.

Hayssa nuni le ishe woykko xeelishe beetize azimikko issi biiro giddone nam'u asati goyeda diizenne iza sintan issi polise eqqidi haasayishinne kushe baqqishe diizaybeete.

hayssani issi keettan coara asisipe shiqhidi haasayishi weykko tobi shigeetes izappekka issi adde polisekko izafe sindara diza issi adde manasiri woti qobe dungu zaaba wottize wotishedee

hayssa nunni be ashshe owiikko xeella she gizoy aazibikko dumma dumma amma no wogadaanikka dumma dumma eqota wogadannikka obe bolla himatti shi dizanne ammadummoga qosi disa yoetis

haysamoone beishe beettiza mam7u biitta kaaleti diissa geti beettosuna izaafekka issoy tiramp neti didage abalkamechuo sintara kaaletidi diisa izaawe hayssanoss qonci beette

hayssa nuni be'ashe woyikko xeellashe diizey aze giikko maarara eqqida supe maydanne issi keettan diza isa giddoppekka nam'u gita aawati woga maayo mayday qoncidi hayssan beettis

Hayssa nuni be7ashe woykko xeellashe diiza asi issife uttili haasayishe deettes iza giddoppeka issi adde qomomettizaagi moraqata oykidi kushe pudde soqu utili haasayana giishe deettis.

hayssani issi keetta gidduni cora asi maarara uttizi odhiiliza asa sishedetisi sinta maara immikko sinta yafaran woga maayo humaayida aawati issipe uttizi deettes

Hayssan mali biishi woyko xeelishi nusi beettiza miside bolla a7i wode kaalettayda diizaaro gidukko kase wode kaaletida saior zaade geetettida firezdantiya hayssan diishidawus

Haysan nuni beyashewoykko xeella shidiisa azi wiikko isi biiro giddoni hoydu asaki uttido sona istafeka nibbenbiza isi induo upeppude essada uttizaaranne ha xeella erodisada

Hayssan dude da7isho weykko xeedishe diizay aase gikko abbadumma toopphe banduri hayssan paydoon uddufela gidizay beetis issafekka gadaara diisaana nibeti toopphe baandirekko.

Hayssa nunni be ishe issi katama gidtoni tooppe bayndera mayqqizanne dumma dumma woga qouso maay7o maay7ida asi issuara haaxiid yeddidi haasayide ogera habatishe diite..

Hayssani issi ogeera cora asi waraqata wayqqidi dumma dumma maayo maayida maca asi giti buuttinne qasseka nilaganne cima asi hayssana issi ogera biishe dinte..

Issi keetta giddon coora asi issipe utidi haasayshi woykko topbishe diizay betteesi izikka kushen mastoosha woykko waraqata uykkidi sintara madaraken diiza udiyaga woykko haasayi diisaaga isgishe deette

hayssa nuni be'ishe weikko xillishe beettize aziko shi mitta giddon ubba yadaga natikka sa7a gollan ichizi beettesi taanetishoota xilli wode izikka oo sidizaba masao

hayssa nunni be7ishe woykko xeelishe nusi betizay aaze giikko issi suufe giddora issi addey manaxire woottidi sufe mayidi haa xeelishenne iza sintakka qassi issi makropoone izako simidi dishe dees.

Hayssani issi sohon dumma dumma woga qodisiya maay 'o maawida asa getton issi addi eqqidi kushen mayko eqqidi manaxere wottidi haasayeshe diiza izi beette.

Hayssanni paydon keehi cooya gidisa keehi eretida mimitiyo sindara kaalettida bene saali worke sawufi giitettenne ha'i kaaleti diya doktoriya abi aymo debe maarara ekkisenne iza milenka nam'u bagkara tophi baandidees

hayssanne issi gagimeykko muuze qidooli cora asi isipi eqqizanne haasayeti diifi deettis izapurka coryageeti qobe issi malawikko salo marajjisaga qobiday deetti

hayssa nunni beeshe weykko xeelishe diizay aasuyigikko nam7u asati dumma dumma bandirameyen ekkidi bari kushe puda xoqo wotti asaysi qaala gelishe diiza qoncisi bessees

Hayssane nam7a u citan egiza nam7a nam7a gidata indoti loosuna isikka maydo maayoy habasha maayo mikko keehi ba7ida nuhu saara issibe diisa bootta qamse maa7dideta.

haysani cora asi beettis iza giddonka sintara diiza issi aaya lo7iza ymaayeda nam7u kushe soqu oottada ha xeellashe diizaara keehi lo7oso

hayssa nini be dhishe woykko xeeleshe diizayze gikko cora asi bollara issi mala maayu maayde haatta bolla jalbara biiddi woykko pidi deezaassi hayssan uti zaageti qoji beetishe deetes

Hayssa nuni biishe woykko xeelishe nuussi beetti zaysse giikko isi hahusoppe giiga sintara kaaleti diisa asati issi soho yidosona izikka nam7u nayti issi multa shiishi bessishe deettes.

haysa nuni be'ishin woykko dhelishe diizay azelikko issi keetani deree asi issife udtizanne waga maayo maayi gassibeettis iza sinta daabekka uttisko.

Hayssa nuuni ba ashshe weykko xeellasho diizay azigiikko gammo zoone giddoni attumaweykko keehi cimmida asi eqqi daaggetu si kawo oosanchefi widi iissi carqiweykko maayon immishe diizay beette.

Hayssamini be7ashe wikko xeelashe diize aazibikko isi adde dheqqidi mayken haasayshinne izafeguera dumma dumma maatinne isi menamitti eqqizaagi hayssam qoncidi biitti shidete.

hayasan nuuni beyishe woykko xelishe nuussi beetizay aazaegikko issi addey suge maay7di umbaran uttizanne iza sintadiza garabesa bolla amo baleekka betishe deetes

Hayssa nuni beysho oweykko xeelishe issi ahoden ban cora asi dumma dumma bootta wodde shiishi shiishi issi deran utisasi beettesi iza pekka sintara issi bootta dunkan giddon cora asi eqqis beettee

hayssan nuuni be7ishe issi keettan cora macca nayti issippe uttidi haasayishe deettes istafeka nam7a gidizaageti musulumekko izikka maayido maayoy izaa qoncciissidi odishe dete.

Hayssa nuussi beettiza misiliyan muussi qoncizaya aziigikko cora karbiitta ashati hayssan doossona izikka issi bessappe hara bessa baanasi tarabaaga naagi deezasi beettis izikka maara weykko yafaran eqqisidees.

hayssa nuni be ashshe weykko xeellashe diizoy azigikko issi irize weykko wombara woykko qarabeza yuushon zo7o oyde woykko wombara wotidi maca asati isife uttizanne iza wombara bollakka kompe geribeesie

hayssa ninni le7ishi leekko xeelishe beettizaassi makina giddun ottizi issi bessapfe hara bessa biige diizanne issa giddunka issi addey eqqi hokkizi diizaynne issi adde qasse kaare xeelishede

hayssan beettiza maca asati bulukko maay7idi issu makina miyen goppishinne dorishe diizay hayssa nuussi qoncidi beettiza misile bolla cora asi hayssa hani she deettes

hayssa na nuni be'ishe giekko xeelishe diizay aazi giikko mahini issi o kumiranne qase hayzaane beetti diizay aazigiikko coora asi ogeni borsa goochidi issi besa bish disee

Hayssa noni be7a shawaykko xeelashe diize aaze giikko issi so hooni dura kaathi weykko shametidinne bayezetti diissay beetteesi iza giddorakka nam7asati huphen dumma dumma miisha tooki hamatishe diee

Hayssa nunni be'ishe woykko xeelishe diiza oothto keetti teele geetetti xeessettida sookka izaanekka diida kawo oosanchati uttizi komputere oothtishi deettes hayssanikka oyddu asi utti oottif diizaybeetes.

hayssa nuni be'ishe woykko xeellishe nuuse beettizay aze gikko issi baggan paydon keehi coora gidiza makini ha yishe woykko himetishe beettis issan qasseka issi kar biitta asi naagishe beetes

hayssan tani beyshin woykko xelishin diizay aazi biikko topphiya bandira hoykko shurabe gidisaaga mayda toho kaasanchati hayssan koase ka7idi diisay qonci beettes

hayssa nuni be'ishe weekke xeellishe diiza nam7o bagga misileekka nuus odizoy aazi odikko cora asi ishisan shiiqi eqqidage isi bessa baanasi borsa ba7idi makina maayidi dizaaga qol7isada

hayssa nuni be'ishe wiikko xeelishe diizay aaz wiikko isikko haawaykko mita giddon bootta woyde ekkidi isi pe untida marcha asi bettesikko izikka isi yo7o tobishe deettes

Hayssanni le7ishe waykko xeelishe cura asi maalara yafaran ekkizay beettis izikka awi awadini curaa gasta woykko chima ayti zanxilla oyqqizanne izaachchanni zanayti beette.

Hayssani nam'o maggaya diiza misilikka aazi diikko issi addey dukke dissishinne qasseka asa naytu si tukke giissidi diisa addey hayssa ussi qonci beettis.

hayssa nunni de7asho wiikko xeellashe diizay aazi wakko issi makini sino geetettida zo7o wakko woga makini biitta goydi diiza makina caani ekkidi issi besappe harabeessa dhifi gidishe

Hayssa nunni beyishi woykko seydishe nusibeetiza azedikko giya giddooni keeh cora ase diisanne issi aaya sinta utizaara beettashi deettes.

Ha'i wode nelaga naytikka cimma nayti assika tuke uyana keehi dosees izaapedendagan dumma dumma sohon tuke kiiti bessis hayssanikka corasi uttisi tukke uyishe beette.

Hayssanni issi keettani tamare nayti issi mala yooniformi maay7idi xaafishinne issoy issoy ra kkidi haasayyidi weykko meici diiza nayti beettes yizapfekka sinta baggara kareta salidikka bollan kaqetizaabe beettesikko.

hayssa nuni beeshi nussiy beettizay azazuy gikko issi addi deeysha woykko dorsa shukkishenne nam7u nayti eqqidi issoy pooto dentishin beettis hayssanka sayxu mentida qamma bassite

Hayssa nune be7asho woykko xeellashe diiza azee gikko issi keehi lo7ida keethi weykko katami deettees iza pe dhoqu giidi dere bollan issi adde bootta maayo maay7di bandira kushen bootta oyqqiza e

Hayssa nuni be'eshe woykko xeelishe dizay ase giikko issi attumannay maayta gadi woykko dereppe garsara ekkizi dopu bandera maa7izandi qobe gude zaare qobida minci diisanay beettees.

Hayssani nam'o nayti issi mala maayo maay7di makina gundakki ottizanayti biittosana issinna bootta kobe wootada issi naaya qasse manasere woottizayti betisikko

hayssa nuussi beettiza misire bolla issi macana ya kushe qalame tiyaada botta shurawe maayada huphe adussa dugi yeddada issi masaafa ha bessayda diiza iza hayssan beettos

hayssa nuni be ishe woykko xiellishe muusi beetiza azidiikko keehi worau gidizaweykko dumma dumma meti diizoosa maxani issi naya ekkisaara beettaso akka borsaba7ada huga dumeda qofhe wottasukuwa

Hayssa nuni ne ishe woykko xelishe nusi beettiza izigiikko isi maata kitti ceorati beettizodeyssi iza gadidikka oykko yuushowodikka isi subasuba mu7ekko keehi dicci benda utti dees.

hayssani kehi aaho dembani cora nayti issi mala shurabe maaydi hayssan ufaytishinne goppishi deettes ha naytikka yala gamayti macanne attumakko

hayssa nouni be ishe uko qillishe diizay azegikko isi ahu dembaara uyddu mizaki himitishe leettis izaopfekka guyer diida miizo miizaki milara kee chorettanne hishenna zo7okko

Hayssa nuni beeshe woykko xeelteshe diise aazuy giikko issi yala ganaya kushe umikko huphen qobe wottaza hayssa diisaara shuchcha wollotasa beetta shidete.

hayssa moossi beettiza boray keehi in7etti uttida woykko keehi dare uttidakko iza giddoaka isi in7u aspalti woykko oge keehi lo7izaage woykko belgiissi uttizooge deesee

hayssa nuni beisshe woykko xeelishe beettizay azize giikko isi addey albamixe giddon beettida hawulasho geetettida wora do7a kushen oykkisi yaanne haanne ka7idi diisa izi hayssa nuuss bettishe deettes

Hayssan nuuni be'ashe woykko xelashe de'yoy aye giikko issi keehi lo'za sohon issi adde eqqidi kushe nam'a micciddi ha xeelishe beetees. Izappe hinnira xoqappe wodhidi dida haaththi beetees.

Hayssanni daro yelaga nayti macalle attuma gidizi bollara qasi isi mala bootta shuurabi maayidi eqqiza asi miittees izapfeka guye baggara diizay hazzyegikko dhokka boodhdhi dilida bootta hayti beetteeso.

Hayssan nuusi beettizayssi woda do7ay darto alba minchen beettisi izikka ha ta giddo niida hawulasho geetettidi hayssi saa bolla zin7ibigeykko hiski utti zaage hayssanussi beettishe deettes.

hayssa nu si heedzdzu nayti beettoosana nam7u yalaga nayti komputer oyqqidi dijitale matooqe asas giigissi sho woykko immana yiida nayta woykko asata maxagibis jiggiza hammu shire nuu si qoncisi bessessikko

hayssan issi kawo oosa keettan diisa oosanchati kareta ommara bolla uttidi komputere bochchidinne supe maay7di ooso bolla diisa asi hayssan cora paydon diishe beettees

hayssani issi keettappe kare baqaara shi maayo biddoni cora asi ba zaagabettishi woykko maara naagidi eqqizaaleti beettosuna tani qodude diicchitan battahuphimisakees

hayssa nuni beyshe woykko xeelishe nuussi bettida ischasu ashi dees izafekka giddon diiza ishi adde ha xeelidi suufe kare tammayiza izi qonci bette sikko

hayssanni issi mita giddon dijital matawuqi kessanassi eqqida nayti biittosuna dijital matawuqi asa ubbas kushshiza ayssikko hayssanka gayshe nayti salafitti uttiza

hayssa nuni be ishe weekko xeellishe diiza gayshenayti maarara iqqi zaageti ayssi eki zonanikko dijjitade matawuqe ekkanassa gaada tani coexeelishe wookke qoppisha kaase phonxis gaadis

hayssan tani be'ashe woykko xeellashe diizey aze giikko cora asi issipfe eqqizanne issi addekka guyera sufe mayne eqqidage tani co gaada xeelleshe taassi banke ketan oottidida oosancha masetisi i mayido mayoyi qoncisesi

hayssa nuni be ishe woykko xeelishe diizay aaze giikko issi nayti payida matawuqe kessana giidi diiza maashine ekkidi issi zaafe giddo woykko kuwan ottizanne iza miyenka nam7u asati diish issuy kamera ayfe mootise beette

Hayssa nuni biishe wikko xeelishi issi indoo sintara uttada asassi digitale matawuqe kessanas utizayza biittasoe izi miiyenka corasi heqqidi tara naagish hdeettis

Hayssa nuni ba ishe woykko xeelishe diizay aazir gikko issi keetta giddon timirte keettafe yiida meeti borsa ba7idi dizita demma tawuqi woykko oonateta qon7isa ekkana giidi eqqiza nayi beettees.

Yelaga atuma nati toohokuwase issi aho dembani ka'idi diyo betiyona izape sinthara

hayssa nuni beeshe woykko xeelleshe diiza azidikko isi yohoni woykko isi denbane dam7u nayti dummo dumma maayo kushen hoophen aattini isso issoyara desheti diizaage beettoosana

hayssa nuni be'ishe weykko xeelishe toho kowase kaa7idi diiza nam'u nayti issoissuwada kowase banqane giidi issu yssa su7ishe diiza lu7etidi ha misile nuussi qoncisiyoge ereti sheeko

hayssani toho kowassi kaa7ida kaasanchati kaa7i simmuzi dooni zaagehuqo wuren ubbaganka madale diishe deettes izikka hayssan keehi ufaytiti pooto dendana shi maalada utti zaageshi bettishe deetes

Hayssa nunni beysheweykko xeelishe nuussi betiza7e aazi gikko isi addey supermumidi makropoone kushin oyqqidinne iza sintanka hedzdzu makropoone urtizenne izinne ha simmidi haasayeshi dizabete.

hayse nuni de ishowekko xeelishe diizay aazigikko cora toha kowaseekka ida nati dooni makidi wursettan oge bollan hedhishinne kusho dentidi gishoy issa dilidi modide oge bolla diishida

hayssa nuni be'ishe weykko xeelishe diizay azee gikko mitta giddoni yuusho issi aaho demba yuusho woyqqidi eqiza cora asi betteesi tani qoppishe izikka kuto koase beyidi diiza asa masatissikko

Hayssa nuni beeshe woykko koyshe nuusi diizay azi miikko toho kowase kaa'iya nayti dumma dumma maay'o maayli dumma dumma issi bedetan kaa'anasi kowase giddo wottidi eqqiza nayti hayssa nuusi qonci beetees

Hayssa nuuni beyeshe weykko xeellishe nussi beettize aaze giikko so giddon go7ettiyo miishakko hayssanekka dumma dumma saaninne qassikka hega malatida biratappe medetida miishi hayssanI cori deessikk.

Hayssa nuussi biettizay asi biikko kiihi lo7iza sohonni shammano boyssanoo bissida kati dis hayssanka afile kiitettizanne muuzeynne abagadduy biikko maangoy biishe deettis

ha7i modeyan asa naytu si issoy issara moobaylen go7ettano woykko gayttanaas daro ko7a immine diissa hayssoykka diisay onelekko itiyotere kongeetettida yuhoy eretishedee

hayssan nuni be isho woykko xeelishe diizay aaze gikko wode ihido maashini asho su paydi mudhizanne bordamo izay haysan bettesee hayssan qasseka heensu oykko gojjusani diiza asho tiuhilowes

Hayssa nunni beishe nuussi beettiza miishi keetta fittanau keeh maaddis izikka fiida ageeteti daammunan dheesetti shinka nuusi daro ba7a immana dandayida miisha ha miishikko.

Hayssan nuni beishinuuss beettiza miish nam7u gizilin issikka issi durshetinna heykko pogetalna idizaba birshanassi moommiza weykko go7a immida miishi hayssan beettes izikka biratakko

hayssan nuni miishe woykko xeelishe diiza miishi asa naytu si dumma dumma go7a immana dammes sapika issoy kushe ciggana giikko woykko cumunta dhayssana giikko maaddiza miishakko

hayssa nuni be'ishine woykko xeelishe noorsi dettize aswedikko shiwede luuheweykko biri peerethudoza oythana shi heekko isoo ishoora gattalas maadido miishi hayssa quncie

Hayssan nuni be'idi dizo miishay wodey ehida miisha gididi asa naytussi daro go'a immishe beetesi izikka issi bessappe hara bessa miisha efanassi woykko giyappe dumma dumma miisha soo efanas go'iza miishekko.

hayssan nunni be7ishin woykko xeelishe diiza issi makinay kuwa giddon egisikko izikka guye baggara ke harer le harer giza amaratu xuufe oyqizi zo7o mera mayiday hayssan dizay nuussi qunccidi beettishe dettes.

hayssa nuni be ishooykko xeelishe diiza makini assaa oykiekis biizaagenni dumma biisha wekko xuma biisha caalizaage biittis iza gunta asikka dies

hayssani albamin ciikiton beettiza issi agababayi sintanna issi geeri baajaja hamitishe woykko ha simmada asa caana yayda biisa issu ha misine nuusi qoncis bestisikko

hayssa nuni beeshe weykko xibilishe muussi beetiza nam7u keetteti doosana izikka keehi lo7o hayssi qassi izafe bee baggara issi aaho geedes iza bolla issi adde gaare laagishe dizaage beettees

Hayssa nuni ba'isha weykko xeeleshe diizay tani qoppido taassi apara heeda maassetes hayssi giikko gaamela yido somme doossi caani ekkidi oge bollara biisho diiza hayssay qoncisees.

hasanoni be ishi wokko xeellishe mosibetida azeyikko issi haragaari dumma dumma merara diiza woykko totalen haatta tookki ekkido woykko haandi issi besa biidi diizae

Hayssa nuni beeshe woykko xeellishe diiza issi adde muphen issi keeshera daro quma tookki kindishe beettees iza sintanka issi makina diizaara bettishe hayssa deessekko.

haysa nuni beyshi woykko xeedishe diizay aazigiikko issi addey hashin kode wottidi iza bollaka nam7u baggada guddo adde tookki ekkidi biidi diizaage hayssa muussi qoncidi beettiza izakko

Hayssa nunni be ishe woykko xeellishe diissay azebikko cora makeni diishin iza miyerinka cora asi dumma duumasohoppe yiidi lo7iza ma maaydi ha buron kexeti diisa keetta xeellidi diisay hayssa wee.

hayssa ni keehi coora asi hamatishe weykko kaantishenne izappesintara diiza ogeene coora makili asa dekki ifi diezaagi nuussi qoonci biittishe hayssan deettes

hayssa nuni beishe nuussi bettizay aazigikko issi keehi lo7iza karetanle bootara giiza mie sogudu laagganas go7iya issi makiniya hayssa nuusi bayzana kessiyo oorattiya beettawus

hayssa nuussi issi qalametitti uttiza keetti beettis iza miyanikka issi nayti godhetiyo saykile issi bessappe harasa baanasi ne issi asa kanche ekkize fiishay deessikko

Hayssa nuni beyshshe woykko xeelishe oge bollara beetteza issi makini cuwa yedishshe beettees izikka oge miileera bootta ooggeza hayssa nuni xeelishin nuusi qonci beettes

hayssa nuni de7ishe woykko xeelishe nusi beettize ayszi diikko nam7u hara gaaredanne issi para gaarera oge bolla biishe woykko asanne qasse dumma dumma miisha caanidi issi bessa biidi dissage qoncidi bessees

Hayssantanni medhashe woykko xeella she diizay azibikko issi haysus geetettida makini daruwode sudidumisha woykko isi si mittanne birata caani zay hayssan gebolla beettishe iza miiyera issi adi kantishe woykko hamatishe des.

hayssan nunni be7ishe woykko xeellishe beettiza issi oge xoqu geetizaage kaame woykko makinatuppe dummatees izikka baabur geetettiza asa nayta issi besappe hara bessa efizaage keehi adussida

hayssani isse kiehi xoqomi uttida keetta giddon maaburateko imishinne iza giddonka pingera cora asi eqqizi pooto denti diiza asi hayssan beetti shedettes

Hayssa nuni be ashe giikko xeellashe diize azi giikko issi oyde bolda keehi lo7iza zo7onne qass bootara diiza ciisha biettos izi sintanka ishshinaya eqqala xiellasho woykko he ashe dawus

hayssa beettiza keetti ke xooqa gitiza keetta izikka pooqe keettakko mirikka asi mootamikko bicako iza miyadikka dumma dumma maabulatindi asi ogee isi besayfishudeete

hayssa ninni be ishe woykko xeellishe biittiza issi keetti biron keeteti diisa keettaka ikka urqorome pooqo keetta iza giddugga issi makidi biitta kaashishe woykko keexasi giigissishe diizay biitees

Issi wode dumma dumma harketi biitta bolla yidosona hayssan diiza suupe bolla qodiza koobi tamman uddupana giisso gee daro nayta oykko asa wori worsida hayqqe

Hayssa beettiza keetti keehi lo7ishenne iza gidonka dumma dumma soldis hayssa nuni biishe dumma dumma miisha keessidi issi keehi dure asi keetiza keeta banxabis

hayssa nunni be7ishe oykko xeellishe nuusi beettiza pooqe keehi lo7iza pooqeko izafi sinta baggara saloy keehi geeis saloy beettis hayssa tani doea ati shoota xeelishe taas keehi lo7isanne obaysidasso

Hayssa nuussi beettiza keettay keehi iidha keettakko izikka heessu dhekara diiza booqe keetta izapfe garsa baggan diisa yaazsidiikko mitti dirisaaweykko keetta yuushu diizaage hayssa nuuse uncidi beettishedetes.

Hayssa nuni be ishe muusi beetiza puqekiyetti hayssa nuusi diiza suufe odizo gammana gidikko peetappe uddofu dammu kushe imili hanikko asa nayti hayssa daalasi woykko duussa duummana dandayishe giizi qoncise.

Hayssani issi timerte keettane cora oyde dees izaanikka issi issi oyden issi issi tamar nayti urtizi ha xeelishinne izikka duunan maaske wottizi.

haysani issi timirte keetta issi kifileni cora nayti uttidi tamarishe diizay beettis issi astamaare sintan eqqidi iza xeelli shinikka bollan assika kare ta saleedi hayssan dees

Hayssa nuni beyishe woykko deelishe diisa asi haradere woga maayo maayida izikka issi pooto kushen oykkida izikka doqappe duge godhdi deykko yiidibiza shafe hayssan qoncisi bessishe deeta.

Hayssa nunni be ishe wiikko xeedishe diisay azagikko coranayti isi keettan borsa ba izane qasseka kushen gabtare oyqiza coranayti hayssa dishe beetizaawikkoku hissamisede.

hayssa nuni beishe weykko xeelishe diiza issi adde qobe wottidi ha xeellishe dees izikka nuni deele wode profesoriyabraanu naagga geetetti erettiza asakko ha asi

hayssani taani noyta tishota xeelishetass beetiza nam7o asati doosona issi indunne isso gadde izikka maydayasi biikko gawaane hoykko wursido wodetti mirte worsi as maayzanne woraqata kushun onqis beettetis

hayssani issi aahooykko alussa qolqoro keetti qalame salu meera titi utti zaagedis iza feguyera keehi cora gidiza zaabekka dees issin duo kareda kantishe owoykko goota maaya hagattishu beete

Hayssan tamari dayti siki tan uttidi tamarishenne xaafishe diissa cora nayti beettosan isa sintanka darabissa bolla bota luukenne qasseka dabtare diisaage qunci beettes.

Hayssanni paydon keehi cura gidiza tabare nayti tabara nas sibeykko dababanas maaddiza miish beettees izikka dumma dumma meranenne dumma dumma qomman hayssan uttidi nuuni xeelishi nuusi beette.

hayssane timate keettan issi kifere dees izanka tamara nayti baawashin enta maarara diizaagendee qasseka issi geeshsha kareta sa liile bolla diizaage hayssa nuussi qonci beettishe deette

hayssa neni be ishe sibagga diiza shuchi nam7u baggawu oge shaakkisi beetees sibagada kaami bollan bakili biishinne asi biit diisaage hayssa nuusse qoncidi beettishu dettes

hayssa nunni be'ishe woykko xelishe diizay aze gikko nam7u baggara suqumida shuchchi diizi tisikko iza gippe giddo yeesa olla asibikko dubba dumma sohoora yiida haatti hayssara baana shinna

Hayssa nuni beeshe ooekko xeelishe diiza issi oohe keehi adossanne aahonne keehi do7ida ogekko iza miyenikka issi boda keetti muufa dumma dumma mitti maati diizo keetti hayssa beettees.

hayssa nunni be isho woykko xeelishe beettize azibikko kiihi aaho ogekka izikka soho aaho mizanne alussa juddiza gi makini baanasi kiihi maaddiza weykko go7isa

Hayssa nuni deisheoweekko xeelishe diiza azirikku ugedollan asha waweekko biitta qoli uttiza makininne iza beligiigissi diiza nayti paydoon keehi cora gidizanne issi bagga mtika beytishe deeti.

hayssa nuni be7ishe woykko xeelishe diiza nam7u baggara issipe gaytu utida oge keehi lo7ishe detesii iza bolarakka issi makiniya bayda diizara betawus yuushon qassika mitti maati diizakko

hayssa nunni be ishe weekke xeeli she dizaa issi keetta muushone salo merara giiza medikko deessi iza miyenikka dumma dumma mitine qassekka wogga dossa zaabi muusi qon cide

hayssan nuni be7ashe woykko xeellashe diizay aaze gikko issi kareta haata tu boy maarara urtizanne iza merekka kareta izikka inmeo go7ay haata xoqafe duuge wotanaasa

Hayssani muusi beettiza azirikko issi biitt onafeta qonxisida maay7o woykko woga maayo humanida sintara diiza ooso asi hayssan yeede isi besappe haatta uush woykko haatta ganxishe diiza beetees

Hayssa nuni be isho weykko xeelishe issi naya qobe wootada hophe du'u yeddada lo'o dhabuse maay'izaara haattan bomban kushe mecetishinne izefe guera ekida dummusa maay'das beettishodee

Hayssanne issi dere muga qojisiya maayo maay'ida asi ishshipe yiidi haattan kushe metishe hileettees ha haattaykka asa nayti uyanas go'a immiza ha tako

hayssa nuni bi7ashe woykko xeellashe diizo azbeekko issini mashine mortizaaza hiidish diida issi addey bootta maalo maagiden issin mashine bolla gujjishi woykko

Haysa nuni be'ashe weykko xeelashe diiza issi mokini salo merara diizanne gootida deeza zaggoomayka mota gidishin izikka quwaweykko mita giddon eqqiza paydonka nam'i hayssan deessikko

hayssan nuunni be7ishe nuussi beettiza issi bittiyo woykko issi worade giddon kaaleti de7ida asi hayssan dumma dumma woga maay7o maay7idi bumba haattan kushe meecetidi de7iza izi hayssan qonci beettishe dete